Ay tabax yu andiir, ak yu andiir, ak seenga, nyung leen peentiir nak, peentiir bu xala weex, ak lu sokoola. Tabax yi nak dafa melni palaasi jangee kaay la, mu ngi def ay palanter yu bari ak ay buntu, mu ngi am ay nyax.